Iisimpo ano tatu popi iimaliwa. Iimaliwa oyo yimwe ya simana komuntu kehe. Iimaliwa ohayi eta omuntu opo alande kehe shoka ta pula. Iimaliwa ohayi kwatha omuntu kehe, ano ohayi kwathele aantu opo ya vule okufuta oosikola , ya vule okulanda iilongithomwa ayihe nokufuta wo aaniilonga yawo ya yooloka unene tuu kaanafaalama.

Iisimpo Omuntu okwa pumbwa okukala eshi kutya okuna iimaliwa yithike peni. Ano iimaliwa ohayi yalulwa, nomombaanga moka hatu tula iimaliwa, ombaanga oyina oshinalugwanithwa okuyalula kutya kehe gumwe okuna iimaliwa yithike peni kombaanga ye.

Iipundi. Iipundi ohayi adhika mookombitha, ohayi adhika wo mondunda moka hamukala muna oradio yomuzizimba, omuntu takuthapo ezaza, akala omutumba koshipundi. Iipundi ohayi kala yoopalekwa, yayela nawa yo oya silwa oshimpwiyu.

Iimaliwa ano tatu popi iisimpo. Iimaliwa ohatu longitha uushina opo tu vule okuyi yalula, okuyi tula kumwe tu mone kutya iimaliwa mbino tuna, iimaliwa mehala muno oyili ingapi? No tayi longithwa ngiini? No tayi topolelwa aaniilonga ngiini? No sho tuu.

Otuna aantu aanongo ,tuna omuntu ta vulu oku etapo oshipundi teshi kutha miiti ano nditye momiti ndhoka hadhi adhika momidhingoloko. Aantu mbano ohaya ningi iipundi yoku kuutumba ano sha nunimwa omuntu kehe ngoka ahala oku vululukwa

Okuninga omadhewo oshili sha simana komuntu kehe, ohashi kwathele omuntu ombinzi ye opo yi kale tayi ende nawa. Ano okuninga omadhewo ngaka ohashi eta omuntu opo a kale ha dhana omaudhano ga yooloka. Omaudhano ga yooloka otuna ngaashi etanga lyokompadhi, etanga lyomokambamba netanga lyoonyala wo.

Iiyaloo owasindana! Ano wa sindana uuho waathithi. Uuho waathithi mokambaapila komafutilo hono kena omiyalu dhiimaliwa omayovi gaali, oto ka landa shike? Iinima yoye, ohauto yoye, ano tu dhengela nena.

Ondunda yokulala mondunda yokulala ohamu adhika ombete mondunda yokulala ohamu adhika wo okapundi woo kanuninwa opo omuntu a vulr okuvululukwa po nawa kombete ohaku adhika iikusinga mbyoka yanunimwa opo kule omutse yo omuntu a kothe amanguluka nawa.

Okombitha. Okombitha ahala ndjoka hatu li adha momagumbo momombitha ohamu telekelwa iikulya ano omo aanegumbo haya telekele iikulya yawo . Ohamu adhika oosikopa ,ohamu adhika woo omasiga goku telekela noombiga woo mwakwatelwa woo oombele noosindo.

Iisimpo (iimaliwa) moshilongo kehe omu na iimaliwa ya yooloka. Otu na iimaliwa iikukutu, mbyono unene hatu yi adha ashike momiyalu ndhoka omishona. Omanga iimaliwa mbyoka yomafo ohatu yi adha miimaliwa iinene.

Ombaanga kehe kayi shi owala yokukwata nawa iimaliwa . Oombaanga ohadhi kwathele wo moshilongo. Oombaanga odha lalakanenwa nomalalakano gayooloka. Ohadhi kwathele moshilongo ngaashi okupa aanasikola iimaliwa yokwiilonga, okupa uunona iimaliwa opo wuvule wumone elongo noshotuu.

Otuna omahala ngono hatu vulu oku adha iilandithomwa yayooloka. Iilandithomwa ongaashi oongaku ano tuna aantu mboka oonkulungu taya vulu oku etapo oongaku taya kutha miinima yimwe osho woo oonguwo.

Oosikopa, iipundi ohayi adhika momagumbo. Osikopa ohayi longithwa oku pungula iikutu opuna wo osikopa dha yooloka dhokupungula iiyaha, dhokupungula, dhokupungula iikulya, opo yaa mone iinima mbyoka tayi vulu okuyi yonagula. Iipundi ohayi kala moo kombitha nohayi longithwa okukala ontumbwa, opo omuntu a vululu kwe po.

Otuna aantu aanongo taya vulu okweeta po oshinima shontumba yemwene ta longitha iipa ano ombanza yoshinamwenyo. Oshinanwenyo ongaashi neh iitekulwa namwenyo mbyoka tuna ookwandambi, oonewewe nosho tuu. Ohaya ndulukapo iinima ngaashi omapaya gomoshiya gaalumentu, oongaku noshowo uundjato.

Iisimpo ano tatu popi iimaliwa ohayi pungulwa moombanga okwiikwata nawa noyi kale ya yalulwa nawa ano iimaliwa iisimpo yetu ohatu longitha kehe shoka omutu ta pumbwa monkalamwenyo.

Omahala gomalandithilo Otu na omahala ga yooloka. Omahala gamwe ohaga landitha iikulya, gamwe ohaga landitha iikunwa nagamwe ohaga landitha wo iizalomwa. Omulandi kehe oha tala mpoka a pumbwa, ohayi mpoka a hala nokulanda she shoka e endela.

Otuna aantu aanongo mbono ha vulu okweeta po oshinima she yemwene. Aantu mbaka ohaya vulu okweeta po iipundi . Iipundi mbika ohaye yi ngongo mo nawa na ohayi eta wo aalandi popepi oshoka ohayi monika nawa.

Omangeshefelo, otuna aanangeshefa aanene naashona mboka haya vulu okulanditha opo yi imonene iisimpo yawo. Aanangeshefa mbano ohaye tu etele omayakulo ga yooloka ohaye tu etele iinima iiwanawa mbyono hatu vulu okulanda mbyono twa pumbwa moonkala mwenyo dhetu.

Moombelewa omo mehala moka hamu ningilwa iinima yopambelewa. Iinima yopambelewa ongaashi iigongi nenge aantu taya kundathana kombinga yoshinima shontumba. Moombelewa ohamu kala muna aantu mboka yena ontseyo mokuninga oshinima shontumba nokupaathana omayele woo.

Otuna aantu yapewa iipewa yayooloka pena aantu yapewa oshipewa shoku teleka iikulya yatelekekeka, ano iikulya tayi tokola elaka, ohayi hili aalandi opo yagaluke nesiku lyalandula oshoka iikulya oya telekwa nawa yo oyina omulyo kamana.

Iipundi Iipundi oya longwa miinima ya yoolokathana. Yimwe oya longwa miipilangi, yimwe oya longwa miitenda. Iipundi oyi na wo ongushu ya yooloka. Iipundi ohayi kala mookombitha, okukalwa omutumbwa nokukala wo momagumbo.

Ombaanga. Otu na oombaanga dha yooloka moshilongo shetu. Hadhi kwata nawa iisimpo yetu, hadhi siikilile iimaliwa yetu. Landa iinima yoye nena ee to imonene uuho woye waathithi wu kale wafa mbishi megumbo mwa tselwa.

Kehe ombaanga moshilongo, ohayi kambadhala okukwatela po aalongithi yombaanga ndjoka. Ohaya gandja omakumagidho nkene aantu ye na okulongitha iimmaliwa yawo, nkene aantu ye na okukwatela po iimaliwa yawo, nkene aantu haya vulu okupungula iimaliwa yawo, ya vule okuyi longitha ngele pwe ya shimwe shomeendelelo.

Kapena ehangano nenge tutye ongeshefa ihalipe aalongithi yalyo nenge tutye aaniilonga yalyo uuho waathithi, anongele omulongithi gombaanga otalongo noonkondo, ombaanga ohatu vulu okupa omuntu nguka uuho waathithi opo a vule okweetapo shoka tashi my eye le iiyemo kuye mwene.

Pomaulikilo giipindi aanafaalama oyendji ohaya ulike shoka ya longa nelalakano lyoku landitha iikunomwa yawo mbyoka ya teya. Aanafaalama mbaka ohaya monomo iiyemo oyindji, oshoka aantu ohayeya oku landa iinima mbyoka ya kunwa pamudhingoloko gwawo.

Otu na omaludhi ogendji guupomba. Uupomba wopomasiga nuupomba womookombitha. Mookombitha ohamu adhika uupomba mboka hawu zi omeya, ano hawu zi omeya gokuyoga uuyaha. Ohapu monika wo pu na othewa ndjoka ya longekekeka, othewa ndjoka ya lalakanenwaa, opo yi kuthe ko oongaga, oodhilo adhihe koombiga nomuuyaha mookombitha.

Ombaanga yotango oyo ombaanga yimwe yasimanekwa. Ombaanga ndjoka hayi pungula iimaliwa, ano hayi kwata nawa iisimpo yetu. Ombaanga ndjoka hayi vulu okulongithwa ku kehe gumwe ngoka eli mompumbwe yombaanga.

Moositola adhihe dhii zalomwa ohatu adhamo oma popitha ngoka gazalekeka nawa nelalakano opo aalandi mboka yahala okuzala iikutu ngaashi mbika yatale nkene omuntu ta vulu oku kala a opala miikutu ngaashi mbi.

Omuntu kehe okwa pumbwa a kale e na oshipa shanyashuka nawa, oshipa shatuta nawa. Oongeshefa odhindji odha hogolola opo dhi landithe omagadhi nelalakano omuntu kehe a vule oku ilandela omagadhi ge a kale e na oshipa tashi monika nawa.

Omahala goku vululukila ohapu kala puna uutalala mboka wa nuninwa opo wu ningile omuntu kehe teya po nenge aantu mboka taye ya po omuzile, ohapu kala tu puna ondama yomeya ndjoka ya yela nawa omeya haga yogithwa ku kehe gumwe teya mo ahala nga oku uva ombepo noku ikuthawo epupyu.

Iisimpo, tatu popi iimaliwa. Iimaliwa oya simana komuntu kehe. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima ya yooloka, ongaashi iipumbiwa. Kehe omuntu shoka a pumbwa, okunwa omeya nokufuta wo oondjo nakehe shoka sha pumbiwa momagumbo.

Omahangano ogendji ohaga kwathele aantu yomoshilongo shawo unene tu oombanga ohadhi kwathele aanaskola mboka yeli mo mpumbwe yiimaliwa opo yatsikile elongo lyawo lyopombanda. Aanaskola mbaka ohaya pewa uuhowathithi wiimaliwa mboka haya longitha opo ya vule okwilonga yamane eyilongo lyawo.

Moombaanga otatu adhamo iimaliwa oyindji, mbyoka tayiya meni lyombaanga nenge tayi zimo meni lyombaanga. Otuna uushina uushona mboka hawu longithwa kaaniilonga mbaka oku gandja omiyalu guli mondjila gwiimaliwa kehe yili mombaanga.

Otuna oombete dhalongwa miinima ya yoloka ongashi ne oombete dhoka dhalongwa miipilangi ano tutye miiti mbyoka ha tuyi kutha komiti dhoka tadhi adhika pomudhingoloko. Omiti dhika ohadhi hongwa nawa etadhi etapo ombete.

Iisimpo ano tatu popi iimaliwa otuna iimaliwa ya yoolokathana kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa mbyoka ha yiya ta yiyamo natalelelipo okuza kiilongo ya yooloka ohayi lundululilwa mondando ndjoka yili moshilongo shetu, iimaliwa yasimana ya pumbiwa ku kehe gumwe

Oshipindi, oshipundi osho oshinima shoka hashi kalwa omuntumba kantu, ohashi adhika pomahala ngaashi omahala gokulila, goku vulukilwa nosho tuu. Oshipundi osha nuninwa opo omuntu a vule oku thuwapo.

Iisimpo, ano tatu popi iimaliwa. Oshilongo kehe oshi na iimaliwa mbyoka ha shi longitha, iimaliwa mbyoka oyi na ongushu ya yooloka koshilongo oshikwawo. Iimaliwa oya simana, oshoka oha yi longithwa opo omuntu avule oku landa shavshoka apumwa.

Ehela iimaliwa kombaanga yotango wuvule okwii kwatha noku futa iinima yoye

Kehe mondolopa ohamu adhikwa omahala goositola. Oositola dhino ohadhi eta iinima iiwanawa popepi ano hayi eta iinima yo aakalimo opo ya vule okulanda, niisimpo yawo mbyoka ya ilongela yoyene.

Opu na ashike omuntu onkulungu ta vulu oku eta po oshinima shoka a eta po noonyala dhe mwene, a eta po ano tu tye nomake ge yemwene. Oha vulu okulonga iipilangi ano tu tye iinima momiti, tedhi tete nawa nokudhi ninga oshilongitho shoka kehe omuntu a pumbwa okulongitha momutsali gwe.

Oombete , oosikopa dhokupungula ohadhi adhika mondunda yoku lala. Mondunda mono omo hamu adhika oombete. Oombete odha ningwa nelalakano opo omuntu kehe avule okuthuwapo , avule alale uuvute nawa ye akothe amanguluka . Osikopa okupungula iinima ye yi kale yili megameno.

Iisimpo, ano tatu popi iimaliwa. Iimaliwa oyo yimwe ya simana. Iimaliwa ohayi longithwa kukehe ngoka e li mompumbwe. Omuntu ngele ke na oshimaliwa ohashi mu ningile oshidhigu. Oshimaliwa osha pumbiwa ku kehe gumwe. Oshimaliwa osha pumbiwa ku kehe ngoka a pumbwa ekwatho lyomeendelelo, opo a vule okukala a kandula po oompumbwe dhe adhihe.

Oradio yomuzizimbe ohayi kutha aantu ezaza ohayi e ta omuntu opo a kale a tala kehe shimwe shoka ta shiinyenge muuyuni molwa oonkundana na kehe shoka hashi kala ko koradio yomuzizimbe.

Iisimpo nenge tutye iimaliwa. Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yooloka koshilongo oshikwawo, na oyina wo oongushu dha yooloka.

Oosikopa odho iinima mbyoka yalongwa koshiiti . Oshiti shoka ohashi zi kiimeno momundhingoloko . Aantu mboka oonkulungu taya vulu okweetapo oosikopa ohaya longitha omiti opo yavule okweetapo oosikopa ndhika. Oosikopa ohadhi longithwa okupungula oonguyo.

Ombaanga kehe ohayi londodha aalongithi yawo ano tutye ohayi kala ya shanga uumbo mbono haya lombwele aalongithi yawo kutya kapena esiku ombaanga yiku pule oshimaliwa oshoka ombaanga oyo hayi pungula, okukwata nawa, okusila oshimpwiyu oshimaliwa shoye.

Omahala gomalandithilo, omahala ngano, omahala genguluka ganuninwa kehe ngoka ahala okulanditha iinima ye, ano otatu popi aanafalama mboka yena iimeno yawo, yena iiyimati yawo yapya, yahala okulanditha yamonemo iisimpo yokwiikwatha nosho tuu.

Mokombitha otuna mo oshitaafula , ohashi kala wo shina iipundi yasho. Oshitaafula shika niipundi yasho oya nuninwa opo aanegumbo yavule okulya pamwe. Omukulukadhi gwegumbo mwene oha teleke, ete eta poshitaafula mpoka opo pamwe aanegumbo yalile nokunyukilwa pamwe

Owa hala egumbo lyoye lyi kale lya yela? Owa hala egumbo lyoye lyi kale hali monika nawa? Otuna iilongitho oyindji momagumbo ano momitsali dhetu mono hatu vulu oku longitha oku opaleka, ohatu longitha iinima oyindji ongashi ne iikombe niilongithomwa oyindji mbyoka ya pumbiwa opo omuntu egumbo lyoye li kale tali monikwa nawa, ano tatu popi oothewa.

Iipundi niitaafula oyo iilongithomwa hayi adhika momagumbo, ano momitsali dhetu dAawambo. Ohayi kala mookombitha . Mookombitha muno ohamu telekelwa iikulya , opo tuvule okumakela sha. Iipundi unene ohayi longithwa okukala omutumba, omuntu avululukwepo , oshitaafula ohashi longithwa okutetenkwa iilongithomwa.

Omukulukadhi nguka ota fatulula nkene ombaanga ndjoka hayi ithanwa standard bank hayi longo. Ta lombweke kehe ngoka ta pulakene na nkene ya simana na nkene hayi longithwa ,niilonga yawo kutya oya shike.

Otuna oositola ndhoka hadhi adhika iinima yi na ongushu, ano iinima yalongwa ya kola nawa nakehe gumwe oha kambadhala opo aye po mpaka a vule oku ki i landele oshinima she shoka sha longekika ano shi na ongushu yili nawa sho otashi vulu oku kwata ethimbo inaashi yonuka sha.

Owu na ombaanga yotango moNamibia ndele iimaliwa tayi kana. Oshintu tashi ku dhengele sha hala okukunyokoma? dhengela ombaanga yotango nena wi ikeelele kiinima ya fa mpono wu kale wa mona kutya iimaliwa oya gamenwa yo oya silwa oshimpwiyu. Dhengela ombaanga yotango nena wi ikeelele kiinima oyindji.

Omahala gomalandithilo Kehe mondoolopa ohatu adha mo omahala ngoka ge na oositola. Oositola ndhika ohadhi landitha iinima ya yooloka. Otu na oositola ndhoka hadhi landitha owala iikunwa. Iikunwa ya yooloka. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha owala iikulya nopu na oositola ndhoka hadhi landitha ashike iikutu, ano kehe ositola nakehe shoka hayi landitha.

Ofanditha yowina oondando dhakululwa. Ila wiiilandele ongodhi yoye omambako goye wuvule okutuma uutumwala uushupi okumona omauyelele nokukala tolesha oonkundana woo okupwiikina oongalo opo wuvule okukuthapo ezaza.

Omahala gokulanditha, omahala ga andjuka omahala haga landithwa iikulya ya yogoka, iikulya ya silwa oshimpwiyu, iikulya yina uundjolowele uunene tuu iiyimati niikwamboga ohayi tungu omuntu aka le ena oonkondo ye a vule okulonga esiku.

Owe shi tseya tuu kutya kehe ombaanga moshilongo, ano tu tye kehe ombaanga muuyuni auhe oyi na uushina uushona mboka wa nuninwa aalongithi yombaanga ndjoka. Aalongithi yombaanga ndjika ohaya vulu okukutha mo iimaliwa. Aalongithi yombaanga ndjoka ohaya vulu wo okutumina aaholike yawo oshimaliwa kehe taya pumbwa pokathimbo tuu mpoka kaapu na omalimbililo.

Otuna oombaanga dhayooloka muuyuni ano kehe oombaanga ohadhi kunkilile aalongithi yawo, nkene yena okwiikelela koombudhi. Ano ookalyamupombo mbono haya kala taya kuthamo iisimpo yaantu shaali pehalo lyombaanga.

Iimaliwa, iimaliwa oyo oshiima shoka kehe omuntu apumbwa. Ano omuntu kehe okwa pumbwa iisimpo, opo avule oku iwathela avule oku landa iinima ye mbyoka apumbwa, iinima ye

Otuna omaudhano ga yooloka, nakehe omuntu ngoka ena ohokwe momaudhano, oha kambadhala oku ya momaudhano ha yooloka ngoka ehole. Yimwe yomomaudhano otuna mo ngaashi oku hinga uuthanguthangu. Uuthanguthangu owo wumwe wa simana, oha wu kala wa kwashilipalekwa komahangano ga yooloka ngaashi koombaanga.

Owatseya nga kutya kehe oshilongo oshina iinamwenyo yomokuti? Iinamwenyo yomokuti mbino oya gamenwa. Ano miinamwenyo mbino yomokuti otuna mo ooKahenge, uumenye, oontsino, mwene gwokuti noonime.

Otu na omaudhano ga yooloka na kehe omuntu ohayi muudhano mboka e hole. Aantu oyendji oya kutha po uudhano wo ku tondoka. Okutondoka oku li kwa simana oshoka omuntu ngele okuna olutu lutu halu inyenge otashi eta ombizi molutu yi ende nawa.

Iisimpo, ano tatu popi iimaliwa! Iimaliwa oyina iilonga ya yooloka ,kehe oshimaliwa omuntu ta pewa , okuna omlalakano kutya oshimaliwa shaye ota keshi longitha shike. Otuna oompumbwe dha yooloka, ano oompumbwe ohadhi kandulwa po uuna omuntu ena oshimaliwa.

Omaudhano ogendji ohaga kwashilipalekwa koombaanga nenge omahangano . Omahangano ngano nenge oombanga , ohadhi gandja oshimaliwa opo ngele aadhani ya sindana , taya pewa nee oshimaliwa shika.

Iisimpo ano tatu popi iimaliwa. Iimaliwa oshinima shoka omuntu kehe gumwe a pumbwa ongaashi okufuta aaniilonga yoye nenge okulanda kehe shoka omuntu a pumbwa.

Otuna omahala ngoka haga adhikwa poongwena. Uungwena wontumba puna iipundi ya yela nawa. Iipundi mbino oya nuninwa kehe ngoka a hala oku vululukwa mehala ndoka. Ano owa landa iikulya yoye, ngoye owa hala okulya? Ohapu kala aluhe puna omahala gatya ngeika, omahala gena uutaafula, wuna wo iipundi ya yela, ya nuninwa kehe gumwe.

Omaudhano ogendji ohaga kala gakwashilipalekwa komahangano omanene. Ano omahangano ngano ohaga gandja uuho waathithi kaantu mboka taya kakala yalonga nawa momaudhano. Omaudhano otuna ne ngaashi uudhano wokuyoga nomaudhano woo galwe.

Oshimaliwa, omuntu opo a kale ena oshimaliwa oha kala a longa noonkondo ano a longa nuudhiginini, opo a vule oku mona oshimaliwa. Omuntu oho kala wuna etumba ho kala wafa mbishi megumbo mwa tselwa molwa iisimpo mbyoka wiilongeka ngoye mwene.

Okombitha! Okombithaa olyo ehala ndyoka hali adhika momagumbo. Mehala muka ohamu telekwa, ohamu kala woo muna iitafula niipundi yanuninwa aanagembo opo ya lile pamwe, ano ngele taya kwata omunkumbi, ohaya lile poshitafula shika, niipundi yoo mbyoka ya nuninwa okulya uulalelo pamwe.

Iipundi, iipundi ohayi longwa miinima ya yoolokathana, otuna iipundi mbyoka yahongwa miipilangi, iipilangi oyo oshiima shoka hashi zi komiti, ano oonkulungu dhoka hadhi vulu oku etapo oshinima ohadhi ningi iipundi niitaafula, opo naye woo alandithe aantu yavule okulanda ye amone iiyemo.

Muuyuni wo ngaashingeyi otamu adhika ookalya mupombo oyendji ano ookalya mupombo mbaka ohaya kambadhala na kehe shimwe shoka taya vulu opo ya vule okwii kongela iisimpo. Oombaanga odhindji ohadhi londodha aalongithi yadho, opo yaa landule iinima yimwe ngaashi mbi.

Oshi li shasima ngele omuntu kehe ta ningi omadhewo. Olutu olwa pumbwa oku kala talu ningi omadhewo, oshoka ohashi kwathele ombizi yi kale tayi ende nawa nolutu lwa nyashuka nawa.

Omuntu nkene ngaa elipo okuna ashike oshipewa she shoka Kalunga emupa. Ano omuntu ena uunongo woku etapo oshinima. Otuna aantu mboka haya etapo iipundi, otuna aantu mboka haya etapo iitaafula. Ano oshinima shino uunongo ashike omuntu ena, a vule okweeta po oshinima she mwene ye a vule okulanditha a mone mo iiyemo wo.

Mondunda yokulala ohamu adhika ombete, kombete hono ohaku adhika omalapi niikuusinga mbyoka ya nuninwa opo omuntu ngele ta lala akothe nuupu nomutse gwe ohagu kala gwa yeluka po. Ohamu adhika wo uutaafula nenge tu tye oosikopa dhokupungula iinima.

Otuna omaudhano ga yoolokathana. Omaudhano ongaashi: etanga lyokoompadhi, etanga lyomokambamba, okuhinga uuthanguthangu noshowo okumatuka. Aantu oyendji ohaya hogolola okuhinga uuthanguthangu, oshoka uuthanguthangu ohawu ningi omagulu ga kale gena oonkondo, nombinzi yi ende nawa molutu.

Osha simana, kehe omuntu i ilongela iisimpo ye mwene e yi yalule. Omuntu kehe okwa pumbwa a yalule iimaliwa ye, e yi tule melandulathano, ye a longekidhe wo kutya iimaliwa ote ke yi longitha shike ngaashi okulanda iipumbiwa, okufuta aaniilonga pamwe naye nokukwathela wo mpoka tashi vulika.

Oweshi tseya tuu kutya aanafalama oyendji ohaya teya olundji momvula, shino oshi ikwatelela omunafalama nguno oha longo nuudhiginini ngiini. Iiyimati ye nenge tutye iikwamboga ye oyina tuu uundjolowele, otayi hili tuu aalandi puye shino ohashi eta opo a kale ena iiyemo oyindji aka vule okufuta naanilonga ye.

Otuna omahala gomalandithilo gayooloka. Omahala ngano ohaga e ta uuwanawa awuhe mboka aantu yopomudhingoloko haa vulu oku ya kiilongo niilongo yaka tale shoka yahala. Omahala ngano ohaga tete aakalimo yomoshilongo moka omagulu opo ya vule okwiimonena iinima yawo kombiliha popepi nawa.

Oshilongo kehe oshina shoka hashi landitha. Oshilongo oshina kutya ohashi ningi shike moshilongo shasho opo shi landithe. Ohashi landitha nelalakano opo shivule okukwatha aantu moshilongo moka . Ohashi tulapo ondando yomahooli gayo , ohashi ningi shike opo shivule okupa oshilongo shasho omakwatho.

Iisimpo ano tatu popi iimaliwa. Iimaliwa oya simana komuntu kehe. Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe. Iimaliwa oha tuyi longitha oku landa iinima oyindji, ongaashi nee iizalomwa, iikulya yetu mo magumbo, iitungithomwa mbyoka hatu vulu oku tungitha nayo omagumbo getu. Niinima yilwa twa pumbwa okuyi longitha.

Ombelewa oyo ehala ndyoka hali ningilwa iinima yopambelewa. Mombelewa aluhe ohamu kala muna iipundi, iitaafula. Iitaafula niipundi oya ningilwa opo omuntu akale omutumba. Noshitaafula osha ningilwa nelalakano opo omuntu a shange iinima mbyoka yasimana ano a shange iitsa mbyo ya simana.

Aanafaalama mboka haya kunu iiyimati ano tutye aanafaalama mboka haya kunu omiti ndhoka hadhi imi iiyimati ohaya kalanditha iiyimati yawo ngele ya dha oku teywa. Ano ohaya ka landitha nelalakano opo yamonemo iiyemo okufuta aanilonga pamwe naye ,naye woo amonemosha shomondjato.

Epangelo kehe nenge oshilongo kehe ohashi longitha iimaliwa yasho. Oshilongo kehe ogashi longitha iimaliwa yomafo noshowo iikukutu. Iimaliwa yomafo ohayi kala aluhe momwaalu omushona omanga iimaliwa yomafo hayi kala yili momwaalu omunene.

Omuntu kehe notsewo yaye, otuna aantu aanongo, otuna aantu oonkulungu. Oonkulungu omuntu ngoka tavulu oku etapo oshinima she nomake gemwene. Tavulu oku etapo uutaafula, tavulu okutungapo etungo, ano omuntu ena owino moku etapo oshinima, tadhiladhila ethimbo ndyoka nokushi etapo shoopala, tashi longithwa komuntu kehe eshipumbwa.

Okushishi ngaa kutya otuna omaludhi gaali giimaliwa ngaashi iimaliwa yomafo oshowoo iimaliwa iikukutu . Iiimaliwa yomafo iiimaliwa iinene , omanga mbyoka iikukutu oyina omwaalu omushona.

Aantu oywndji oyena ookombitha dha opala, ookombitha dhina oosikopa. Ookombitha dhina iipundi, ookombitha dhina uutafula wo. Iitafula mbino niipundi noosikopa ohayi ningwa miinima hayi zi komiti, ano tutye iipilangi hayi longwa okuza komiti mbyono hayi ningwa opo yi vule oku ka ninga iinima yilwe ngaashi iipundi nuutafula.

Ooyene yoongeshefa mwakwatelwa aaniilonga yawo ohaya kala yena etumba uuna ongeshefa tayi ende nawa. Ohaya vulu okulandela aalandi yawo omagano ano uuho waathithi naalandi yawo ohaya kala ya pandula.

Omuntu kehe okwapumbwa akale haningi omadhewo . Omadhewo ngano ongaashi okumatuka nenge oku enda oshinano shoka omuntu kehe tavulu. Omuntu opo akale ena olutu lwa nyashuka nawa, omuntu opo akale ena oonkondo olutu olwapumbwa akale ha ningi omadhewo kehe esiku

Omuntu keshe okwa shitwa ena uunongo we ,uunongo woku etapo oshinima shontumba ,aantu yamwe oya shitwa yena uunongo woku etapo oshimbale yamwe oya shitwa yena uunongo woku etapo oongaku, ano taningi oongaku hadhizi miipa yinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momitsali dhetu.

Iimaliwa ohayi adhika momahala gayooloka ngaashi moongeshefa, moombaanga nenge kukehe gumwe ngoka havulu okusiikila iimaliwa ye. Iisimpo oyasimana molwaashono ohayi landa kehe shoka omuntu apumbwa nokufuta oosikola.